Tasirin matsalolin abinci da gyarar abinci a nijeriya matslar...matsalolin abincin da gyarar abinci a da gyaran abinci suna da tasiri mai yawa ga lafiyar al'umma a nijeriya, musamman ga yara da mata masu juna biyu ga wasu daga cikin muhimman tasirori rikicin ciwon yara da karancin abinci a nijeriya kusan kashi arba'in da tara na yara ƙasa da shekara biyar suna pama da rashin cigaba mai kyau rashin cigaba mai kayau wanda ya haɗa da karancin tsawo ƙarancin nauyi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan yana nufi nufi, wannan yana nuni da matsalolin abinci da rashin samun abinci mai gina jiki a matakin farko na rayuwa rashin samun issashen abinci mai gina jiki yana haipar da matsaloli kamar rashin lapiyan ƙwaƙwalwa raunin garkuwan jiki da kuma yawan kamuwa da cututtuka, hakanan yara masu gasu suna da karancin ƙwarewar koyo da kuma karancin aiki da lokaci, a lokacin girma tasirin matsalolin abinci ga mata masu juna biyu mata masu juna biyu suna fuskantan haɗari idan basu samu issashen abinci mai gina jiki ba wannan na iya haifar da matsaloli kamar ƙarancin jini matsaloli a lokacin haihuwa da kuma ƙarancin da ƙaranci gaban jariri, karanci gaban jariri tasirin matsalolin abinci da tattalin arziki matsalolin abinci suna da tasiri mai yawa ga tattalin arzikin ƙasa ana um matsala matsalar matsalan tana rage yawan aiki da kuma haifar da asara har zuwa kashi sha ɗaya afrika tasirin matsalolin abinci da tsaro da rayuwar al'umma matsalolin tsaro da hauhawa na rashin abinci suna ƙara tsaninta matsalolin abinci a nijeriya a yankunnan arewa, maso gabas rikicin boko haram ya haifar da matsaloli wajen samun abinci mai gina jiki wanda ke haifar da matsaloli da lapiyar yara tasirin abincin gaggawa ga...abincin gaggawa ga lapiya, ampani da abincin gaggawa kamar kamar indomi yana haifar da matsaloli ga lapiya saboda yawan gishiri da sauki ɗauke, wannan na iya haifar da cututtukan zuciya da hawan jini.

Cutar da ake ɗauka a asibiti cutar da ake ɗauka a asibiti HAIS na nupin cututtukan da marasa lapiya ke ɗauka yayin da suke samin kulawa a asibiti ko cibiyar kiwon lapiya wannan na iya faruwa ne a duk lokacin da ake samun kulawa ko bayan an sallame su daga asibiti HAIS suna daga cikin wannan sakamako kamar mutuwa, tsanar magani da kuma wasu daga cikin hais da ake da ake yawan samu, ciwon hunhu da aka samu ta hanyar na'ura cutar hunhu da ke faruwa ga marasa lapiya da ke ampani da na' uran taimakawa numpashi cutar hunhu da aka samu ta hanyar na'ura mai tsawo cutar da ke paruwa a hanyar ampani da bututun da aka saka runguna ko ruwa, cutar hunhu da aka samu ta hanyar bututun pitsari cutar da ke faruwa a hanyar amfani da bututun da aka saka a mafitsari ciwon ciki da aka samu a asibiti cutar da ke paruwa a cikin hanji, musamman bayan an sha magungunan kashe ƙwayoyin cutan yadda ake hana hais dare da yamma kamuwa da tana ɗaukar matakai masu yawa tsaptace hannu kafin dabayin kulawa da marar lapiya yana mutuƙar yana da mutuƙar muhimmanci ampani da kayan kariya, ampani da sapan hannu, riga da takunkumi don kare kai daga kamuwa da ƙwayoyin cuta.

Mata da ke haihuwa ta hanyar yankan gishiri saboda dalili na likita da dama ga wasu ga wasu daga cikin muhimman dalilin dalilin da ke buƙatan yin c section matsalolin da ke faruwa a lokacin haihuwa ciwon zuciya ko rashin isashen iska a su iska bututu da jariri idan an lura da sauye sauyen bugun zuciya jariri ko kuma yana nuna alamun alamun likita na iya shawartan yin aiki don kare lafiyar jariri tsawon lokacin haihuwa ba tare da cigaba ba don haihuwa ta tsaya ko kuma ba ta cigaba yadda ya kamata ba likita na iya shawarar yin aiki don guje wa haɗari na uwa da jariri matsalolin da ke paruwa a jikin uwa matsalolin zuciya, hanta ko hawan jini, idan uwa na da matsaloli kamar hawan jini mai tsanani ciwon zuciya ko hanta ko hanta, yin tiyata na iya zama mafi aminci ciwon katako kan da aka yi a mahaifa a baya ko anyi yankan mahaifa amma yin tiyata na iya zama mai aminci don gujewa fashewar mahaifa matsalolin da ke paruwa da jariri, jariri ya na cikin matsala marar kyau idan jariri yana cikin matsayi kamar ƙafa ko baya yin tiyata na iya zama mafi aminci jariri yana da babbar kai ko matsaloli na jiki, jariri yana da babban kai ko kuma yana da wasu matsaloli na jiki, yin tiyata na iya zama mafi aminci matsalolin da ke paruwa da cirin mahaipa ko kumburarrun mahaipa yana da matsaloli kamar kumburi ko ciwo mai tsanani, yin tiyata na iya zama mapita.

Ciwon tsanani pargaba wata cuta ce ta tunani da zuciya wanda ke sa mutum ya fuskanci tsananin fargaba tsoro a lokaci guda ba tare da wani dalili mai ba tare da bayani ba wannan tsoro ya kan zo cikin sauri kuma ba zatto ba tsammani alamomin cutar tsananin fargaba bugun zuciya da sauri sosai numpashi yana wahala gumi mai yawa ko rawan jiki jin jiri ko daburcewa ciwon ƙirji ko jin kamar za'a mutu tsoro mai tsanani kamar mutum zai mutu ko zai haukace jin sanyi ko zapi a jiki ba tare da dalili ba ciwon ciki ko amai wannan halin na iya wucewa cikin minti goma cikin daƙika goma ko talatin amma yana barin mutum da tsoro da gajiya sosai abubuwan da ke haddasa cutar tsananin tsoro ko pargaba matsanancin damuwa ko damuwan rayuwa tarihin cuta a cikin iyali cutar rayuwa canji ne na rayuwa kamar mutuwar kusa rasa aiki, mutuwar wani naka na kusa ko ka rasa aikin ka ko wani naka yayi hatsari pargaba da ciwon tunani, ciwon tunani wanda ba'a magance ba magani da kula da ciwon damuwa ko fargaba mai tsanani tattaunawa da ƙwararrun likitoci magungunan rage fargaba huran numpashi da kwantar da hankali gujewa abubuwan da ke tayar da hakan kamar giya shan taba da sauran su.

Cutar fargaba ko tsaoro mai tsanani wata cuta ce ta ta tunani da zuciya ke sa mutum ya fuskanci tsananin fargaba ko tsoro a lokaci guda ba tare da wannan tsoron yakan zo cikin sauri kuma ba ba zato ba tsammani mutum yakan ji tsoron mutane ko ya shiga cikin taro sai ya ji zuciyan shi na bugawa da sauri da sauri ko ya dinga jin tsoro kamar zaiyi ihu ko ya yace tsoro kamar zaiyi hauka ko ya ji kaman zai pashe kanshi wannan she ake cewa cutan tsoro ko pargaba na tsanani alamomin cutar bugun zuciya mai tsanani numpashi, yawan yin numpashi mai wahala mutum ya dinga kenan kaman wanda ya yi gudu sosai dandanan ya ji ya jiƙe da ɗumi sosai zupa ya rupe mutum, jin jiri ko daburcewa ko ya daburce ya rasa ina zai iya tsugunna ya ko ya tsaya ya bi tsoro mai tsanani kaman mutum zai haukace ko zai rasa kansa jin sanyi mutum ya para karkarwa ko jin zapi ya dinga ƙishi kan zapi ba dalili ciwon ciki ko yunƙurin amai, mutum ya ji cikin shi ya ƙulle ko amai na niman zuwa mishi wannan halin na iya wucewa cikin daƙiƙa goma zuwa talatin amma yana yana barin mutun cikin tsoro da fargaba da gajiya wannan ciwon ba hauka ba ne kuma yana da magani kula da wuri idan kana jin irin wannan alamomin yana da kyau ka gurzaya gurin likitan ƙwaƙwalwa domin a taimaka maka.

Nakoran ciwon pargaba ko damuwa ciwon pargaba ko ga damuwa gabaɗaya pargaba ko damuwa so sai akwai, ko da babu wani babban dalili abubuwa masu kaman rashin lapiya paɗuwar jarabawa ko mutuwa ko hatsari alamomin ciwon kai, rashin barci, gajiya, bugun zuciya, rashin kwaciyar hankali rashin kwanciyar hankali ciwon pargaba mai tsanani da ba zatto ba zatto ba tsamani musamman na samun harin pargaba pargaba yana jin kamar zai mutu ko hauka numpashi na wahala, zuciya na bugawa da sauri jiki na rawa game da tsoro sosai tsoro sosai musamman na jin tsananin kunya ko tsoro yana tsoron yayi kuskure ko a yi masa dariya yana gujewa taron jama'a pargaba ta musamman, tsoro ta musamman tsoro ko wata tsoron tsuntsuwa ko macizai, ko duhu, ruwa da sauran su wannan tsoro yana hana mutum yin abubuwa na yau da kullum pargaban raguwa, ya pi yawan paruwa da yara suna jin tsoro ko baƙin ciki idan za'a kai su basu da iyaye ko masu kula da su.

Za'a iya shayar da nono ɗaya da yaro za'a iya shayar da jariri kawai, kuma jariri zai iya samun issashen nono da zai gina masa jiki daga shi, idan ɗaya daga cikin nono baya aiki ko ba lapiya ko an cire, baya samun yin ampani da shi kuma zai iya ɗaukan nauyin dukka idan ana sha shayarwa akai akai abubuwa da zai taimaka wa yaro shayar da yawa shayarwa da yawa jariri yana buƙatar shayarwa sau da yawa domin ya samu isashen abinci domin ya samu isashen abinci cigaba da shayarwa daga wani mai nonon kawai, hakan zai ƙarfafa yawan nonon da yake fitowa daga ciki cin abinci mai gina jiki da shan ruwa sosai na ƙara yawan madarar nono ga yaro, shi illa ga jariri a'a idan jariri ya samu isashen nono a wurin uwa yakan cika ciki yanna yin pitsari da akai akai, kuma yana ƙara nauyin ba wani matsala wasu mata ma suna shayarda tagwaye don haka, wani zai iya shan nono ba dole sai guda biyu ba idan kina buƙatar shawarwari kan abinci da yadda za'a kula da pata ko zai iya taimakawa kina so sai ki buƙaci likita.

Rashin isassun kayan aiki yawancin cibiyoyin lafiya ba su da kan kan ba su da kwamfiyutoci ba su da ko wutar lantarki mai ɗorewa ƙarancin ƙwararun ma'aikat ma'aikata da dama ba su da horo kan yadda ake amfani da da HIMS musamman wajen shigar da bayanai da fassara su rashin ingantattun bayani rashin ingantatun bayani akwai matsaloli na kuskuren shigar da bayani ko rasa wasu muhimman bayanai da za su taimaka wajen yanke shawara jinkirin ai jinkirin aika bayanai cibiyoyin lafiya da dama suna tara bayanai da jinkiri wanda ke hana samun bayanai a kan lokaci rashin kuɗaɗe rashin isassun kuɗi na kawao cikas wajen ci gaba da gudanar da tsari HMIS yadda ya kamata banbancin tsarin shigar da bayanai a wasu lokuta an amfani da tsarin daban-dabam ba tare da haɗin kai ba wanda ke hana ingantaccen tarin bayanai wahala wajen amfani da bayanai wahala wajen amfani da bayanai ko bayan an tattara bayanai amfani da su yadda ya kamata wajen yanke shawara da tsara ayyuka a wasu lokutan ana amfani da tsarin tsari dabandabam ba tare da haɗin kai ba wanda ke hana ingantaccen tsarin bayanai

amfanin kafofin sada zumunta ta ta fannin kiwon lafiya. wayar da kai ana amfani dashi wajen faɗakar da jama'a game da cututtuka kamar covid ninteen cutan sha inna da sauransu yana bayanai cikin yaɗa bayanai cikin gaggawa ana iya yaɗa sabbin bayanai cikin sauri misali sabbin dokoki na rigakafi ko gaggawa a asibi ko gaggawa a asibiti tattaunawa tsakanin ma'aikatan lafiya da jama'a lafiya da jama'a lokacin da cibiyar lafiya na iya anfa iya amsa tambayoyi daga jama'a ciki da jama'a cikin sauƙi ta hanyar fesbuk watsaf ko tuwita neman shawara da goyon baya marasa lafiya na iya samun ƙungiyoyi ko mutane masu irin matsalar su don samun shawarwari da goyon baya. ilmantarwa ana yaɗa darussa ko bidiyo masu ilmantarwa kan lafiya da hanyoyin kariya daga cututtuka samar da sahihan bayanai ana amfani da yaɗa ana amfani da shafukan yaɗa zumunta ta wayar hannu radiyo talabijin da sauran su ta jarida duka ana iya amfani dasu mutane masu irin matsalolin don samun shawarwara da goyon baya ana yaɗa darasi ko bidiyo masu ilmantarwa kan lafiya da hanyoyi kariya daga cututtuka. samar da sahihan bayanai ana amfani da shafukan yaɗa zumunta wajen ƙaryata jita-jita da yaɗa sahihan bayanai daga masana.

lokacin da ya dace ayi magana kan jima'i tun kafin balaga ya kamata a fara magana tun kafin yaro ko yarinya su fara balaga domin su fahimce canje-vanje dakle faruwa a jikin su lokacin da yara suka fara nuna sha'awan sanin jima'i idan yaro ko yarinya ya fara tambaya ko nuna sha'awan sanin yadda ake haihuwa canje-canje a jiki ko danja ko dangantaka tsakanin mace da na miji a makaranta a makaranta makarantu nada muhimmanci sanin wajen ilmantar da yara ko hanya sanin jima'i. ilmantar da yara ta hanyar darussa na kiwon lafiya lokacin da iyaye suka fahimci cewa lokaci yayi iyaye sune sune ya kamata su lura da halayen yaransu su fahimci lokacin da ya dace su zauna suyi magana cikin hikima da tausayi lokacin da yara ke fuskantar barazana idan akwai alamar yaro na iya fuskantar cin zarafi yana da akwai yanada muhimmanci a gaya masa sirrin jikinsa da yadda zai kare kansa maganar jima'i bata nufin karfafa yara suyi zina suyi zina illa illa ce ta ilmantar da su illa dai a ilmantar dasu su sanya yane ake jima'i yayane lokacin da zasu yadda zasu kare kansu daga yin jima'i susan haƙƙin jikin su da sanin banbanci tsakanin halal da haram idan ka sanin banbanci tsakanin halal

muhimmancin kulawar haihuwa kafin haihuwa kiyaye lafiyar uwa da jariri ana duba lafiyar mai ciki da kuma jaririnta don hana matsaloli matsaloli kamar hawan jini ciwon siga ko naƙuda da wuri. gano matsaloli da wuri lokaci da ma'ai lokaci lokaci ko ma'aikatar lafiya zasu iya likitoci ko ma'aikatar lafiya zasu iya gano matsala tunda wuri kuma su maganceta kafin tsanani tsananta tsananin haihuwar samun rigakafi da magunguna ana ba mata masu ciki rigakafin cututtuka kamar tsinkau-tsinkau da kuma ƙwayoyi kamar ƙwaya ƙwayar ƙarin jini dana ƙarfin jiki don taimakawa don taimakawa ci gaban jariri shirya shirya uwa don haihuwa ana bada shawarwari da horo kan ana shirya uwa da wannan ana da horo yadda mace zata kula da kanta domin jariri kafin ta kafin da bayan haihuwa. taimakawa wajen tsara yadda za'a haihu ana taimakawa mace ta yanke shawara ko zata iya haihuwa a gida ko a asibiti bisa matsayin lafiyar ƙarfafa gwiwa da wayar da kai kulawar haihuwa tana ba mace ƙwarin gwiwa tana kuma ilmantar da ita ilmantar da ita ilmantar da ita game da abinci mai gina jiki da tsaftace jiki saƙo na musamman bawai sai mace tana da wat matsala ba ko wace mace mai ciki na buƙatar kulawa kafin haihuwa domin lafiya da aminci.

Yakamata agwada duk manya akalla sau ɗaya don cutar hanta antaɓa gwada ka? ko shin antaɓa gwadaki? yana da kyau a dunga gwada mutane domin tabbatar da basu da cutar hanta domiun cutar hanta tana da illa matuƙa ga al ummanmu aƙasan africa yanzu cutar hanta ta yaɗu ako ina cutar hanta ko ina a afirka zaka samu mutane sunada dashi amma basu saniba cutar hanta cutace da take sanya cutar dajin hanta kuma sannan a koda wane lokaci mutun yana da iya mutuwa idan har ya kamu da cutan hanta yawanci mutane waƴanda suke da cutan basu saniba kuma basuje an gwadasu ba banlantana su sani don haka yanada kyau idan mutun har yasan yanada cutan hanta yaje yadinga ganin likita yaje a gwadashi sannan yaje yaga likita ya farakarɓan magunguna da sha warwari tayadda ze kare kansa da lafiyassa idan kuma baka kamuba yakamata kadunga kasan yanda zakayi ka kare kanka daga cutar hanta yakamata mutun ya dunga zuwa yana ganin likita duk sati idan har ya tabbatar yanada cutan hanta dan cutar hanta cutace wanda take da saurin kisa tanan saaurin kashe mutun kuma ana ɗaukanta ana ɗaukan cutar hanta kuma ana gadon cutan hanta dan haka idan mutun har yakasance yanada ccutan hanta yana da kyau yadinga ziyartan asibiti yana karɓan shawarwarin likitoci da magunguna dan ya dinga sha cutan hanta mafi akasarin mutane suna jin tsoro idan har akace sunada cutar hanta se su dunga tinani kamar lokacin mutuwansu ne yayi a a ana warkewa idan har kaje asibiti ka fara karɓan magani daga gurin likita zaka iya warkewa domin ana warkewa da cutar hanta

Girmama haƙƙi da zaɓin marasa lafiya. Ya kamata likitoci su su dinga girmama hakƙin mara lafiya, sun san mahimmanci mara lafiya su dunga girmama zaɓinsa da ra'ayinsa, sun dunga tarayyashi kar su dunga kyaumatarsa. Ya nada kyau likita ya ja mara lafiya ajikinsa yakasance yana tarairayansa, babu tsangwama babu nuna kyama babu tilalayi babu wariyan launin fata, yanke sha babu yanke shawara tare da rayuwan ya nada kyau ai yanayi surinƙa zaunawa da likita da mara lafiya su na haɗa gwiwa wajan tsara tambayan ra'ayin mara lafiya a tsakaninsu. Tsakanin likita da mara lafiya yarda da bayani da aka fahimta, ya nada kyau likita ya yarda bayani da mara lafiya yayi masa, ya yarda da duk bayanin da yay masa sannan shi kuma ya bashi amsa ya ɗaurashi a kan magunguna da shawarwari yanda ze samu lafiyarsa bisa bayanin da aka bayar. Shirin kula da lafiya tin kafin lokaci yayi, ya kamata likita ya shirya ya shirya kula da marala fiya tin kafin kawo mara lafiya. Farawa da yanke shawara kan kulawan lafiya kafin gaggawa ko rashin lafiya mai tsanani tafaru. Likita ya na da kyau ya tsara yadda ze kula da lafiyarsa tin kafin akawo mara lafiyan saboda hakane ze bashi kwarin gwiwan kula da mara lafiyarsa la'akari da al'adun jama'a da kuma ƙa'idojin ɗabi'a wajan yanke shawara. Ya kamata likita yay la'akari da al'adun jama'a ga mara lafiya da duk ƙa'idojin mara lafiya saboda mara lafiya ya samu lafiya idan har ana bin al'adassa da ra'ayinsa

Hanyoyi takwas nasani amfani da ma gungunan riga kafi kada asha maganin riga kafi batare da shawaran likitaba agama duk za a gama duk kan magunguna da likita ya rubuta koda kuwa anji sauki agama duk ka shan magungunan da li kita ya rubuta koda ko anji sauki kada anemi magunguna don mura ko zazzaɓi mara tsanani anemi bayani daga likita kafin afara amfani da magungunan kariya daga cucuctuk koma likita ya rubuta magani sannan za a fara sha kada kawai daga zuciyo kaje kasuyo magani a shago ko a kasuwa kafara sha ba tare da likita ne ya rubutamaka ba yakamata da kaji ciwo kaje gurin likita ko kaje shaguna karah karamin asibiti kasiyo magani kad aba kada aba wasu magani da a ke rubutamin a guji amfani da raguwan magungunan kashe kwayoyin cuta daga baya idan likita yabaka magani idan har baka shanyeba har lokaci yawuce to kakira kada se bayan wasuwatanni ko shekaru kawai kaji ciwo ka ɗauko wayanan magungunan ka ƙara amfani dasu da tace zaka sha a'azumci cewa amfani da magungunan kare, karewa, kare daga cuta fiye da ƙima yana iya hayfar da kwayoyin da masu masu na fitarwa masu juri, juriya a wanke hannu da kyau dan rage raɗuwar cucuctuka

Amfani kulawa, wannan lafiya kafin haihuwa da lafiyar jariri da ci gabansa temakawa wajan lura da la fiyan uwa da jaririn ta gane matsalolin da wuri kamar hawan jini ciwon suga da sauransu karɓan riga kafi da ƙarin abinci masu amfani dan ci gaban jariri lura da ci gaban jariri aciki ta hanya gwaje gwaje da duba ciki da yin awo koyon yadda ake kula da lafiya da kuma shirin haihuwa lafiya don kare kanka don kare lafiyan uwa da jaririn ta tariyan jariri dena naƙasa ko matsalolin haihuwa yadda ziyarar lafiya ya, yadda ziyarar lafiya akai akai ki temakawa ci gaban jariri ana iya lura da nauyi da girman jariri domin tabbatar da yana girma yadda yakamata kuma sannan yana cikin koshin lafiya idan har mace tana zuwa awo a asibiti ana basu shawarwarin gina jiki da amfani da magunguna ƙara jini da na ƙara kuzari da na ƙarfin jiki ana ƙa ana ƙara cu wuka da na da ka illa shafar jariri a ciki idan mace na zuwa awo za ana dunga bata magungunan da zai kare mata jaririnta tin yana ciki jaririn ta yafitolafiya ƙalau ana samun daman kula da duk wani canji ko haɗari da ka iya tasowa ana samun dama da da ka iya kasu

Yadda ake kulawa kulawa da lafiyar me haihuwa kafin haihuwa ke temakawa ma ta masu juna biyu shirin dan haihuwa da tarbiyya shiri dan haihuwa da tarbiyya juyar da ɗa horo shirin haihuwa lafiya ana ka ana koyama uwa abubuwan dazasu faru yayin haihuwa yadda zata rage horo da damuwa fahimtar alamomin haihuwa ana koya mata gane lokacin da haihuwa ke kusa da lokacin da zasu je asibiti shir ya uwa da iyali dan karɓan jariri ana bada shawara kan yadda za a kula da jariri da kuma tallafi daga iyali maganar tsarin iyali da kula da lafiya bayan haihuwa ana tattauna yadda za a ci gaba da kula da lafiya bayan hahuwa da yadda za a tsara tsarin iyali, yadda zatayi tsarin iyali fa'idar kulawar haihuwa da shayarwa da lafiyar uwa bayan haihuwa faɗakarwa kan shayarwa da nono kan shayarwa da nono ana koyarda amfani amfanin shayar da jariri da yadda za a fara shayarwa nan da nan bayan haihuwa temako wajan magana magance matsalolin shayarwa ana iya temakawa wajen war ware matsalolin dazasu iya tasowa yayin sha yarwa? kula da lafiya uwa bayan haihuwa ana duba la fiyar uwa don gane ciwon ciki zuban jini da sauran matsaloli temako kan canja canje na ji ki da tinani bayan haihuwa ana temakama uwa wajan fahimtan yanayin jiki damotsin da baya da motsi na bayan haihuwa

Wasu daga ci kin hanyoyin garga jiya damata ke amfani dasu lokacin juna biyu don lafiya da jin daɗi amfani da kayan gargajiya ko magungunan gargajiya awasu al'adu ana amfani da ganye ko ruwan sha daga wasu itatuwa dan ƙarfafa mayuka ko zubar ciki cin abinci na musamman akwaai abinci da ake hana mace me juna biyu kaman nama ko kifi a wasu lokuta kuma ana bata abinci ana bata abinci na musamman kaman fura da madara kariya daga miyagun ruhu, ruhunnai ana iya sawa mace ta riƙa ɗaukan kariya kaman zoɓo yist tsirrai ko addu a domin hana shari ko aljanu zaman hutun ciki awasu gurare ana bama mace daman hutu sosai domin lafiyan jariri harma a hana tayin ai ki me nauyi kulawa tamusamman daga na daga ma haifa koda ti mahaifa ko dadtijai ana samun shawarwari daga uwa ko dattijuwan ma ta agida ka abinci shan magani da yadda za a kasance lafiya yadda al'adunmu ke banbanta tsakanin al umma na arewa hausa fulani ana amfani da kunun gyaɗa fura da nono da magungunan gargajiya don ƙarfafa na magungunan gargajiya dan ƙarfafa mace da shayarwa dan haihuwa ayaroba ana amfanida? ana amfani da ruwan ganye dawasu shafe shafe dan kawar da ciwo ko barazana

yadda unguwan zoma na gargajiya komasu jinya na al'umma ke tallafama mata masu juna biyu shawar wari da temako suna bada shawara kana abinci mai kyau me gina jiki tsaftace abinci ta yadda za a kula da kai lokacin da mace ke da juna biyu temako temakon haihuwa suna karɓan haihuwa a gida ga mata ga mata da basu da bama zasu iya zuwa asibiti ko cibiyan lafiya ba kulawa bayan haihuwa suna duba uwa da jariri bayan haihuwa suna temakawa wajan shayarwa da tsaftace jiki ƙarfafa gwiwa suna talafawa mata ta hanyan ƙarfafa musu gwiwa ta hanyan ƙarfafa musu gwiwa motsa jiki rage tsoro rage tsoro da ci dacima me kyau da zama kaman yar uwa ko uwa alokacin juna biyu da haihuwa fa, id, fa'id fa'id fa'id doji na hanyan kulawa sauƙin samuwa a galiban ayyuka a galiban ayyukan ka inda babu asibiti anguwan zomana kusa anguwa zoma na kusa da jama'a arha basu canja kuɗi da yawa kamar basu cajin kuɗi da yawa kamar asibiti yadda daga al'umma mafi yawan mata najin daɗin aiki dasu saboda sunada dan gan taka dasu tana al'aduna gida sunada fahimta inada fahimta kallan al'adun gargaji da yadda ake gudanar da lamura

Akwai wasu ɗabi u na gargajiya da ake ke amfani dasu dan temakawa mace mai juna biyu da natsuwa aji ga wasu daga ciki da ake amfani dasu al'ummar hausa ɗabi un gargajiya dake temakawa mace me ciki tasamu natsuwa da kwanciyo ciyar hankali tousa ana tausa, ana na ama ciki tausa ƙafa da baya don? idan har da gajiya ko kumburi tayar da gajiya ko kuma yana temakawa wajan sa jini ya ruƙa yawo da kyau da rage ciwo agaɓoɓi agaɓoɓi jiki ana yawan amfani da mai zaitun man habbatus sauda ko man kaɗe da mai mai na gargajiya yayin tausa wanka da ruwan zafi wasu mata nayin wanka da ruwan gumi dan rage ciwon baya ko ciwon yake a wasu lukuna ana sanya ganye masu wari ga masu wari mai daɗi ko waraka acikin ruwa zamada zamada shin mai sanyi zama awaje mai sanyi ko inuwa domin samun natsuwa da kwaciyar hankali ana kuma amfani da tura rukan wuta ko ganyayyaka ganyayyaki don bar watsakar da zuciya aganin motsa jiki tafiya ahankali acikin gida ko a waje don motsa jiki da temakawa haihuwa da temakawa wajan haihuwa wasa nayin ta ƙwasaw wasu na yin takwasawa da addu a dan samu natsuwa da daɗin zuciya sheda da ƙarin ƙar fi daga dangin uwa? taron mata da zuci kuma dangin uwa na temakawa shawarwari danishaɗi wanda ke ƙara ƙarfin wi

Acikin al'adun hausa sawa ana ɗaukan juna biyu bakawai a matsayin yanayi na jiki ba harma da na ruhi dana tinani don haka ana amfani da wasu ɗabi u na gargarjiya dana addini domin kula da lafiyan zuciya da wuri mace mai ciki da yadda ake ga yadda ake yadda al'adun gargajiya ke kula da lafiya lafiya tinani daa ruhima na mace mai ciki addu a da karatun Al'qur ani ana karan ta surori kaman suratul maryam suratul inshirah da suratul falaq don kariya da kwanciyar hankali iyayan uwa ko malamai kanyi addu a na musamman don kare mace da jaririn ta daga sharin aljanu da cuccuctuka zikirai da roƙo mace na yawaita zikiri kaman Subhanallahi, Alhamdulillahi Allahu Akbar domin samun na tsuwa domin samun? hakan na rage tsoro da damuwa na, damuwa da mace ke ciki musamman idan tana tinanin rashin hankali tashin hankali ko rashin lafiya yi biki ko al'ada don kariya kamar ƙunshi ko yamata kal wani lokacin an shirya taruka don nisha ɗantar da mace me ciki domin faranta mata ryai anayin, anayinma mace ado ƙunshi da kitso da kiɗa mai sanyi dan nisha ɗi da war warewan ru ruƙiyya maganin ruhanai malamai kan karanta wasun ayoyi aruwa ko man zaitun asha ko asha don samun kariya daga sharrin aljanu ko mugun buri baki kauracewa wasu ayyuka ko wurare ana shawartan mace mai ciki kada taje ru raran da ake zaton akwai iska ko muguwan alama don kare lafiyan jikinta da ruhinta fa'idoji yana temakawa wajan rage damuwa gaba yana ƙara kusanci da Allah wanda ke ƙara karfin zuciya yana ƙara gowon baya dangi da al umma yana haɗa kwanciyar hankali da natsuwar da uwa da jaririn